Ebi ni ebishushane eby'obuhangwa bihugiire aha bisika nana ebi barikukozesa baaba nibeshongora nindeeba abakazi bashatu baine ebyokweshongoza.

Omushaija ojwire egofiire ebirahuure nana emyenda erimu ebikutukura n'ebirikwiragura ari omu nguuto kandi akuratirwe ondijo ojwire akakokoro aha munwa omurubaju harimu ebizimbe biraingwa bya kanyina na n'ebimuri biri omu bibumbe.

Enguuto ya koorasi erimu emotoka, zimwe nizigyema omukono gwa buryo ezindi ziriyo niziija kandi omu rubaju rw'enguuto harimu ebitaara n'abantu abamwe bari ahari piki n'ahandi hariho ebihandiiko bya bizineesi z'ebishuburwa n'ebizimbe biraingwa kandi zimwe ziriyo nizijumbuka aha kagongo kakye!

Enyamaishwa y'entsirabo eyemeriire omu binyatsi kandi otakagihikire hariho ebibaare bibiri birikwiragura kandi omukono bumosho hariho ebishaka ebi barikweta emikiindo ebimwe byomire kandi ebindi nibibisi

Ejunjure neronda aho kutekama omu tumuri twingi harimu otunyaatsi turaingwa n'otuguufu, otubaabi tw'otumuri otwomire n'otubitsi notwayenda kweramu.

Ekinyonyi ky'omunwa miraingwa kyakwata eky'enyanja kandi ekinyonyi ekyo kyine ebibara birukwera n'ebirukwiragura kandi Kiri ahagati y'amaizi kandi haruho ekishaka ekihikire omurubaju.

Abantu bingi bashuutami bariyo nibarya bakwistye eshuuhani omugaro zaabo kandi hariho na n'obwana buto nabwo buriyo bubaire bushutami omu maisho ahansi.

Enyamaishwa y'entwinga necwekanisa enguuto kandi hariho omuntu navuga piiki haine ebyakomire omu mahembe n'enyuma kandi piiki egyo neyaka kandi omu rubaju rw'enguuto harimu ebinyaatsi biraingwa n'emikindo miraingwa n'emigufu.

Abaishaija bingi bari omu kishaayi bari omu muzaano ogw'okubakisa engaro, bajwire ebirikutukura ebirimu ebirikwera n'ekaito omushaija omwe bariyo nibamwaka omumpiira

Empuundu erikwiragura eshutameire amababi g'ebiti gomire enyima eyine ebiti ebigikwasire amugongo kandi omu maisho gaayo harimu ebiti byemereire byingi.

Abantu bashutamire ahari piki zaabo bari omu kibunda aha nguuto kandi hariho eby'obushubuzi ebiri omu budeeya barambikire ahansi kandi hariho n'obuju obu bariyo nibatundiramu ebintu kandi enyima hariyo amaju gazitiire

Ekizimbe kiringwa kiriyo nikyombekwa kyetoreize obutimba obumwe bucwekacwekire kandi nikiringwa munonga waakihingura hariho nk'ebishaka kandi hariho n'emirongoti aha rubaju rwakyo nana amatembezo g'okukitembamu ahaiguru

Omukazi akwaitse orugari omu ngaro ze nayera ebihimba akomire ekitambaara omu mutwe. Aine ekitengye eki ajwaire, gomesi. Obwe aha mukono gwa buryo hariho enju. Kandi enyuma ye hariho emitumba kandi ayemereire ahagati y'embuga.

Aba n'abaana b'eishomero bashitami omu kibiina beine ebitabo byabo aha meeza Kandi bainemu omushomesa waabo ayemereire w'omukazi.

Omushaija ayemereire omu maizi najuba ebyenyanja. Enyima ye hariho amabaare kandi obuseeri bw'amaizi hariho ebishaka hariho n'ebibungo biriho orubaare.

Abashaija babiri bashutami aha ntebe, omwe ajwire butusi kandi ondiijo taine nkaito omu bigyere, beegamiire enju y'ebindongo ehomokire omu nshonda

Enyamaishwa ezi barikweta ebishwaga ziri omu maruugu nizigyenda kandi aha rubaju rwaazo hariho ebiti bigwire ahansi kandi ebindi ebiti wazihingura byomire kandi omwanya gurimu ebinyaatsi byomire bikundukire.

Omukazi atekire naashuka omwonyo omu mboga z'ekiraguju, zitekire ahari sigiri kandi erimu omuriro kandi akwatsire ekicupa kirikutukura omu ngaro eki yihamu omwonyo kandi enyima hariyo obudomora

Omushaija w'emyenda erikwiragura ayemereire aha eibare ahagati y'enyanja nashoha kandi obuseeri bwe hariyo ebingoonzi nibimukirira.

Enguuto ibiri ziine ebyoma hagati ebirikuzitaanisa. Zirimu emotoka zimwe nizizayo ezindi nizihinduka. Kandi omu rubaju hombekiremu amaju kandi harimu n'obuhanda bukye bw'eitaka. Kandi ezi enguuto omu mugongo nizimuka niziza omu mugongo. Hariho enguuto endiijo niziraba ahaiguru.

Omusiri gw'ebicoori muhango gutaire omu nyerere, harimu ebimotoka bishatu, bitahikaine biriyo nibaraba omu nyiriri nibyombera nooshusha nibishuka n'amaizi

Omushaija omwe ayemereire omuryato aine omuguha gwokushohesa eby'enyanja kandi omumaishoge omukono gwaburyo haruho embata eriyo omumaizi negyenda.

Enyamaishwa ezi barikweta enjojo ziriyo zemereire ziine obwana bwazo ezimwe ziine obunyatsi omu kanwa Kandi enyuma yaazo hariyo emiti miraingwa Kandi ebinyaatsi ebiri haihi nazo byomire nibikye nibishusha kinyaatsi

Abakazi baingi bajwire enkwanzi omu maraka bahekyire abaana aha mugongo baine enkwanzi ezindi omu mutwe bamwe nibasheka abandi bazijwire aha mukono.

Iramizo riraingwa rya kanyina ryine omusharaba ahagati ryine emiti ebiri ahagati ahu barikutahiramu na n'ogundi muraingwa guri nka omukindo kandi hariho ebitaara na n'obunyaatsi omu maisho orikuza kuhika aha kanisa nana amatembezo waaba nooza omu kanisa.

Abantu abashaija na n'abakazi bemereire aha kanju k'amaizi biine ebidoomora nibataha abandi babikirize kandi bari aha manju agashankize amabaati.

Obwato bukomire aha nkungu na n'omuguha ahagati y'amaizi hatsibiremu ebiti bishatu hariho ebishaka birikwiragura aha bwato ahu bwemereire.

Etawuni mpango erumu ebizimbe byingi ebitungamirine zakanyina erumu enguuto n'ebikondo byamashanyarazi Kandi enguuto ezo zirumu abantu nibagyenda n'emotoka .

Omuntu akwitse eky'enyanja akitiire omu maizi kandi eky'enyanja ekyo kiine obubara oburikwiragura nana oburikwera kandi omuntu ogu takikwatsire munonga, akwatsire aha mutwe nana ahagati

Omukazi mukuru abyami aha rubaju rw'ebitakuri biri omu mufungo hariho n'obuveera n'akameeza enyima ye. Hariho n'ondijo omukazi naareeba omu mukono gwa bumosho kandi omukono gwa buryo hariho ondijo omukazi aine ashutami aha kameeza naareeba hangahari hariho na muhogo etemire etungikire entungamiraine.

Eri nishengero ry'okutenseza mu. Harimu Entebe, harimu emeeza, harimu na nebendera Kandi n'omuryango gwigwire kwonka tiharimu abantu.

Entambi za tepu zinyuriremu Kandi zigyetoreire Kandi tepu egyo neyera Kandi zimwe zigiri omu maisho ezindi zigiri enyima.

Emicungwa ya kyenju eri omu mapapa g'omucungwa, ekwataireho aha biti byayo kandi orubaju orwa buryo hariho nk'omwirima amapapa tigarikuhwezika gye

Abantu bashutami omu iramizo orubaju nana orubaju reero hariho omuhanda ogwaraba ahagati kuza kuhika aha rutaari haine abantu abashutamiho nibareebana n'abantu abashutami embaju n'embaju z'ekanisa, aha rutaari hariho akamanyiso k'omusharaba kandi nana amadiriisa omu mbaju z'ekanisa

Abakazi bataano, bashatu bezirikire obutengye omunda bemereize emikono. Beine enkwanzi omumaraka. Babiri nibateera engoma kandi abashaija babiri nabo bezirikire ebitengye bariyo nibasooma nibazina ebyekinyankole.

Omwanya guteereire guriho abantu omwe ayemererize ekigyere kiriho omupiira kandi ogu mwanya tiguriho kanyaatsi koona kandi guriho nootubaare tukye n'ebintu birikwera omu maisho g'omuntu, hariyo nihajwa omushana